Asirratti kan mul'atu boqqolloo yoo ta'u, boqqolloon kunis kan faca'ee, guddatee jiru yoo ta'u, boqqolloon dheedhiinaas akkasumas bilchaataansaas kan nyaatamuu danda'udha.